Agbalẽ siwo mi le kpɔkpɔm le afi ya woma abe amewo le demonstration alo le ŋanyaŋanyaŋanya ɖewo wɔm kple dukɔkplɔlawo le Amerikadume, alebe wole enu.

Nuɖe li ale be amewo sugbɔ ɖe eme. Ame aɖewo le dɔwɔ woƒe dɔwɔƒe, ame aɖewo le zɔzɔm, ame aɖewo le atrɔkpi liam, woyina ɖe woƒe dɔwɔƒe, ame aɖewo le nu nanewo ta biam, ame aɖewo le mɔ emɔ me tsom.

Ame aɖewo le mɔdzi eye womenya dua fi ka edu ka me yim wole o alebe wokɔ woƒe agbawo kpakple nu yi mlɔ ge woala abe materesi ene, ame aɖewo lí ɖe ta kple woƒe agbawo kple ɖeviwo.

Awusatɔ aɖewo wɔme etɔ̃ wo le ŋgɔ. Ame kpɔtɔe aɖewo hã ga le megbe ale be wonye ame siwo nye e wova do gbe ɖa le woƒe gbedoɖaƒe. ye wo kpa wo le aƒe me yim. Ame aɖewo kpɔtɔ le woƒe mosk ƒe ŋkume.